Makiaas yi jigeen ci makias yi am nañ liñuy diiw ci tuñ, bu honha ak bu maron. am nañ liñuy ooyee emaay li ñuñ koy def ci wey, am na liñuy def ci kanam buñuy ooyee podar, am na tamit diiw biñuy diiw ci kanam.

Leyti xale, leyta bi moy leyta bor xamne dan koy leyta ci comasseh ma bi, bor demeh beh chi kanam nga raw kor, leyta bi ñuy leyta nonu ci taat bi pur dehgeral kor la, denn raw bi moiy yobbuwale karaw bi yehpp bem ehggue beh cii suuf, nga def chi pehrre.

Daxin, daxin mbépp. Daxin bi amna kaani , amna limon , amna krivet , daxin bi tooyna, te daxin bi nduruna lu saf. Te neex daxin bi sa kanna , plaat tamit buñ ko def refetna, te yaatuna lool.

ngato ngato bu refet ngato bi ñun fa binda turi ndey faatu ngato bi am na kulóor bu weex am na tamit culóor bu maron ngato bi am na floor buñ tag ci kaw bi nga xamne nete la

Waaji topp ci kaw, di kégg bal, waaji nak mu ngi solmbuba bu ñuul ak tubey bu ñuul. Waaji mangiy xool bal bi. Waaji mu ngi ekati laxo yi ak tanka bi be ci kaw, pur mu na jot ci bal bi.

pale bu jigéen bu sol mbubi africain mubi africain bu verte xalé bi më ngi defar wey mëngi te pos bu ross xale bi mëngi toog ci ko toogu bu maro mngi am ñaari njegenaay yi nekka ci wetam ñaari boori yépp

Jangeh kaay bi nga xamne dafa dimbaleh jangakat yi, ci lungh jangon pur nju delo chi waat, muna gehna haarengh ci lungh jangon, jangah kaay bi santa bojang mokor binda, jangeh kaay bi mungi nekka pur njur xamne njung ci sehn diganteh bungh nehkeh fu njuiy jaangeh.

Kër bu rëy , kër bu yaatu, ker bu ees, kër bu refet. Kër bi nga xamne nekki bari lañ fa, kër bi pentur bi tamit refet na. Ci biir kër bi amna fa guyi tiir, bunti kër bi tamit yaatu na.

Keyiti xibaar bi wone ne, njiiti réew mi nga xamne ñooy wone ne ñetti at jotna, ñoom njiiti réew ñunu leen yóbbu fu ñuy dënca nit yiy def lu bon ci biir dekke bi, ñu leen yobbu ci plaase biñu ooyee mile tu.

Kër bu yaatu buñ sampa bem pare kër bi esut maggetut kër bi m ngi am taati garab ci biiram kër bi ben nit nekku fa plaas yépp ñu ngi tëcc kër bi më ngi am njumtuwaaye buy dimbale ñuy sampaneeg fu ñuy taxaw.

Peeri daala bu weex am maron ak clori domital ak nuul ci ganaaw peer daala bu deger la refet na te nekkna dala boo xamne du yomba ciku ko wara jinda.

Jigeen bu sol mbu bi african , mungi am mu soor am na tamit takaay yum taka ci baat bi, am na pochet bum tée. Jigeen bi nag mbu baam bi mingi def bu ñuul cok, mu am loxo bu guda, jot na tamit besi suuf.

Jaaru noppa bu refet, jaaru noppa boo mu na sol bi ci juli, jaaru noppa boo muna sol dem xew, jaaru noppa boo muna sol pur dem fet bi nga xamne am na maana, wala kuy genna di dem lekk ji ak boroom kiram. Jaaru noppa bi refetna lool, am na weex weex yu bari.

Si géej gi, géej bi ak asamaan ci ñu ngi mengo, géej bi fum neeka suf salensi mun ci pegga bi, togg yi bari ñu ngi tege pur ku ñow muna am fum toog, amna fi nga xamne tamit, amna fingay muna jël pur am keer.

Jaaru baaraam bu dija, jaaru baaraam bi nga xamne boko sole pur sanseh la pur dem xew, bor njoweh simi tekk, aar rena, fess na baaraam, jaaru baaraam bi dina diiss nak, waaye bor demeh xew beh njibsi nga simi taajj.

Sungu fi horompolle paketenañ ko, pakete di ko jaay, horompolle dina dimbale, dina facc lu bari. Horompole dina facc buñ buy metti, horompole diñko mëna def ci sànnaan purnaan, mu dimbale raxas sa yaram.

Jigéen bu taxaw ci mbolo bi di wax jigéen bi mongi sol màndarga dikki Gambia màndarga bi amna culor bu bulo amna culor bu weex amna culóor bu xonxa amna clóor bu werta jigéen bi mongi teg bagaasami ci suuf.

Keyti xibaar bi nga xam ne waaji nekk fuufu wax nane dina yóbbu nguuri gambiya ci luwaa luy tax muy yóbbu nguuri gamb bi ci luwa dina nekk ci loo xamne nguur gi amel nako liñ ko wara defal te defuñ ko.

genaari lakka lima genaari laka buñ marine defar ko bambaax laka ko laka bi njëlne ñu suy fa sox ci koon ñu defu funonu liñoŋ ak persi ak tamaate

Jigeen bu sol mbubi africain bu guda be ci suuf am laxobu gudda muur dinaam bi. Jigeen bi monoon namoo sol kaala mu gina yeiw gina ànda ak diine waye jigeen bi def na mees bi guda beci ndigam bi mbuba bi tamit waroon namoo gina mëna yaraax.

Juróom benn nit yi taxaw, ñi nga xamne seen kanam yi feeñut, waaye ñi ngi nekka fi nga xamne, fofu lañuy jaamoox. Ñoom ñépp ñu ngi taxaw teklante seen loxo yi, pur . Ñoom ñépp seen buba yi ñu ngi jot be ci suuf, te seen buba yi yépp mbuba yu weex la.

goo ay góor yu tokk ci bantaba di waxtaan ñi ngi tokk plaas bo xamne ci mbedda bi la waay plaas bi melnani mb àlla la ñi ñooy ñi nga xamne ci dekki kow yi lañ tokk foofumay seen garam plas biñuy waxtaanee

Siwo, siyow bi nga xamne dañ koy rood bem fees def ci ndox pur ku buga naan ñoon naan. Siyow bi më ngi nekka kola bo xamne nete la kubeer bi ngi nekka weex, potindaal bi mingi nekka honxa. Ñun ko tekk ci kow toogu. Siyoo bi moy ñi nga xamne nekka nañ ci biir kër bi, ku buga naan rekk, ñoow jël potindaal bi tiba naan delo ko watt.

Niiw yu bari yuñ tedal dileen julee, fiinak dina nekk plaas boo xamne, kendu kontaan, paski niiw yi nekk na loo xamne ku nekk sa mbokka mu fa, képpa ko xam ne ñoow na julee dina nekk seen mbokk wala dina nekk koo xamne xam nañ ko, pasoŋ yi bés boo bu dina nekk bés boo xamne ku nekk am na naxar.

jigeen bu taxaw ci mbeedabi ak saagam jigeen bi nduru nane dafa reel xamur fu moo dem amna ijjaaykat ñi nekk ci wetam am tamit moto yu taxaw foofu ak ibitik jigeen bi munge lajte boroom jaay bi fu muy dem

Keyti janga bi wone ne jànga mun nañ ko gis ci anam bu ees pex, keyti janga bi kuko binda mu ngi tuda Scott Fosman, keyiti janga bi amna mboota bu dija bu fa nekka, mboota bi mingi am yaram bu vert ak xonha ak bot bu xonxa cur.

N'aari toggu banta toogu banta dañ de degeer lool toggu banta yi benn bune mu ngi amee njegenayam yi njegena yi ñun leen solol cuup cuup yi seen culoor bi bloola ak weex.

Nicosan buñ solal jaaru nopp bu rëy, solal ko cixa. Jigeeni cosaan bi markal nañ ko ci kanamam bi, epare njam nañ ko ci tuñbe. jigeeni cosaan bi ñu ko solal pisiraaba bi, kloor bi ñuul la ak bu honha, ñun ko tegal tamit ci kow boppam bi.

Ooto bu rëy bi dimbale ci nji yi tool, ooto yi dina dimbale liggéey tool bi mu gaaw bépare mu bari mu sakan, bapare dina dimbale liggéeykat yi pur buñ soonna, outo bi nak nekkëna, am na tanka yi rëy ci ganaaw ak tanka yu ndaw ci kanam.

gaal bu coste buy epp-pasaas yi nak ñu ngi ànda ak seen bagaas yi ñoom juróomi nit ñoo nekk fu funulu bala gaal bi di depaar te dina am ñeneen ñu wara ej ci gaal gi bala moo depar paski gaal bi gaal bu ruy la

Haale bu góor bu jonkon sol tubey bu maron ak mbuba bu weex mungi tee ñeneenti xacci nga xamne mooleen di toppatoo di leen sànga dileen jox ñu lekka di leen yew bu pur ñu doxaant nepere di leen bàyy xel

Daala bu degër, daala bu refet, daala bi nga xamne cloori bari nañ fax, amna maro, amna roos, amna orange, am na weex, cloor yi besi netex, mun ci daala bi, daala bi nekkna, daala bu degër, daala bu cheer, daala bu neexu ta jindax.

Gaal bu epniti di koste. Gaal bi mu ngi fees del ak i nit ak moto am nañu taxaw di xaar gaal bi mu koste bu gaal bi koste di nga gisne ñépp ñooy daw ci digina ci nga gis ne foofu dina fees del gaal bi nak bu koste bennit yi digeena moto yi tamit dinañ ci toppa.

Ñaari xaley jigeen yu wacca njànge kaay, ñu nga jàdd tali bi, am ku nekka ci weloom bi di dawal, am ñetti jigéen yu texaw di haar otobi len di yóbbu, ci biir ñetéñooñu amna ki nga xamne amna njaayam yi.

Jigéen bu sol graam buba bi ci suuf, garaam buba bi gñaw nañ ko ñaw bi nga xamne siiw liise bu dara, ganaawam bi yépp mun ci biti. Garaam buba bi li wara dem ci ganaaw bi yépp mu nga wattatul ci suuf, jigéen bi mngi jël mu soor mu sóor bopp bi.

Jigeen bu sol grambuba bu yiiw, grambuba bu jot beci suuf, jigéen bi më ngi musooru ba pere garambuba bi, kulur bi maroon la, te am na tamit kreem, mbuba bi jot na, te rufetna, te yiiw na, te muur na loxo yi yépp.

Waaji tokk ci pegg géej gi moom ak benneen jigéen bu tokg ñuy waxtaan waaji mu ngi raabba limuy napee jën nappe kaay jën bi moo rabani nekkna liggéey bi nga xamne liggéey bu rëy la du liggéey bu yomba te napekaay bi tamit nekkna loo xamne bu koppare dun koy jaaye du yomba.

goor ak jigeen bu sol mbuba yi jot seen mbuba yi dawme nañ ko ci baat bi ñoom ñaar yépp am nañ dawme yi fees mbuba yi ñoom ñaar yépp mbuba yi ñuul kook la jigeen bi nak mu ngi mu sooru bepre def meecham jigéen bi tamit mu ngi makiyas makiyas bu refet

Jigeen bu ñyuul bu refet bu dogkarawam bi def fa kloor cloor buum fa def moy kuloor bi nga xamne tubaab yi seen karaw bi noon lamuy mel mu ngi sol jaaru wii i tamit di jëna boti weex talla am mu ngi sol montor.

Borekat yu jogee bore, ñu am ki nga xamne ngi sol ngembabu xoŋxabi, ekati nañ loxom bi paskimoom moo daan. Keneen ki nga xamne moom lañ daan moom tamit kon taanut, waayem ngi taxaw di xol mbooloo mi, di wonene li nim fa deme jaaduwul.

Nyeti xalé yi taxaw taxaloo ñaar ci ñetti xalé yi ñngi tee keyti jangee kaay kenna ka njëkkee ki nekka ci loxo caa moñ bi mngi teey ñeneenti keyti jangee kaay ku ci teg mu ngir tée ñaari keyti jangee kaay te ki tee ñaari keyti jangeekaay yi alxuraan bokkana ci.

Jànxa bu texaw ci biir plaa ci lekkekaay jangxa bi sol na mbuba bi nga xamne mbuba bi yiibuut mbuba bi bonna jànxabim ngi sol gipp bu gatt ak mbuba bo xamne gatt na bonna mbuba fasoŋ bi doomi julit di ko sol.

Pitah bu tuti, pitah bi num tutè nol la tanka yi tutè. Am ku ko tè ci loho. Pitah bi gamènn bi amna, buot yi tutti na. Pitah bi ci kanam biir bi mungi weeh, ci kaw mungi ñuul.

Lali hanha bi ñun ko defar taaj ko ci mbeeda bi pentur ko tekko ci kow hippot pur wone ne dañ bugamu wow. Su woowe gaayi kontina liñ fay def defa martras di ko jaay.

Iy diiw ak i-makiyaasi kanam diw yu fa nekka sakan nañ lool te dina nekka diw yi nga xamne diw yu baax la dina ambuy raxas kanam dina ambi nga xamne dafay lii sa kanam dina am tamit biy leeral kanam makiyaas bi tamit dina nekka makiyaas yi cheer yi nga xamne dinañ baax saay yoo ko defee reg sa makiyas dafa regley.

Nyaari xalé yi góor ak benn xale bi jigéen yuy fox benna bi xale bu góor bi mungi togg ci kaw pëne moom mi ngi solmbuba bu vert xale bi jigéen bi mu ngi tëda ci suf saleŋs yi moom xale bi jigéen bi mingi sol mbuba bu weex benneen xalé bi góor bi mungi ekati loxoom sol mbuba bu xonxo.

Garab biñuy oye loporamide hydrocloride, loporamide hydrocloride, mëy garab bi nga xamne, dinañ koy njumtiwaayoo pur mu dimbala ci biir buy méti, garab boo xamne la pur ko xamne loo lekka dina la sonal, bala ngay lekka dan koy naan.

Pitah bu njull cook bu texaw chi kaw baŋxaas, pitax bi yaram bi yehp njull la, waaye boppa bi amna xonha, amna nehteh, amna ohrange, pitah bi mungeh xelu di horl ci suff, waaye nak ci banxaas bum taxaw, banxaas bu dehgerre la.

Benn xale bu góor ak benn xale bu jigeen ñu tok ci seen plaas i jàngeekaay fuñ took ñoom ñaar ku nekka mu ngi ubi keyti jangee kaay ambi seen keyti jangeekaay bi ñung fa def lu bari li nga xamne melokaan yi lendi jangal luñu wara xam na.

Xale yu toog ci seen plaasi jangeekaay, ñoom ñépp seen mbubi jangeekaay yi set nañ te paase nañ leen, xalé yi ñu ngi ubi seen keyti jangeekaayyi bapere di xool kilen di nataal, ñoom xalé yi ñu ngi siiñ.

Pañay raabba ak seen coubeer, plaati raaba ak pochati ñaw , bagaas yi dinañ koy jaay pur tubaab yi bu ñëwe ñu jënda. Tubaab yi ñooy niti der yu weex yi , bagaas yi nay keneñ bagaas yi aare bagaas yu refet.

Plaas i jaayekaay bagaasi neeg bagaasi fineeka bari neñ dem na ci toggu saal toggu saal yi nga xamne sati lañ yi ngay teg sa biir saal bi muneeka set amna tami toggu ak taabul ak seetu bi ngay teg sa kabinet pursoy solu.

Soldaar yi ak seen jaas yi ñoom ñepp angi taxaw sool seen bu ba yi nga xamne moom lañuy liggéeye ñoom ñepp ñu ngi dëkklu kulandi waxal ñoom ñepp ñu ngi def benn taxawaay bi.

Xale bu jigeen bu sol mbu bi african bu jot. Buuba bi muur na cër yi yépp, kaala bi refet na waay waroon nako muna defee ninga xamne baat bi du feeñ, musooru na musoor bu refet. Kaalaam bi ak poosambi ànda neñ, te num taxawee purnataal bi refet na te siiwlisena.

Jeekaar ak jabar yu took seen lal, nekana bis boo xamne bisi ba neex la. Noom ñaar yépp ñu ngi solumbu ba yiñ dawme bem fees, dawme yi rafet nañ lool. Jigeen bi dawmem bi amna koloor fasoŋ bu ne, góor bi tamit kolóor bu em la, ñoom ñaar yépp ñu ngi tog jigéen bi ngi musoor, góor bim ngi solumba xanaam.

Nekk bu rey bu yaatu, waaye paranteer yi bariwuñ pas ki ñetti paranteerekafa nekka te paranteer yi tuutineñ. Bunti nek bi tamit emna , waaye nekk bi tamit ees na , corget bi tamit defar nañ ko bam rafet, pintur bi tamit refet na lool bunta bi tamit rafet na.

Xala yi bari góor ak jigeen mag ak ndaw benna jigéen bu mag bu taxaw beneen góor bu took ñoom ñépp ñu ngi taxaw wala ñu ngi toog ci kaw xan-xigaar xan xigaar bi mëngi nekka ci peggi géej gi.

Panketi foriñ ak soors. Panketi foriñ neekana panket bu neex panket boo xamne so ko defare bem nooy bemoo hëccu lu neex la soko boole ak soos sukur bu fay dem warta bari xorom bu em la beppare tamit boo koy tooga warulo ce baril diiw bi.

Plaas jaayekaay aar aar yi nekk na loo xamne lu ko defar yombut aar yi benn ci ñoom rekk balan koy pare dina la jël yi fani-fani fan amnay bagaas nga xamne luñ koy defare du yagga waaye gëna ponkal fuufu balan koy pare dafay jël lu yagga a pare tamit luñ koy jaaye du yomba.

Jigeen yi ñoow root ndox ci mbedda bi, nekkana tenn bo xamne tenn bu yaatu la, waay teen fasoŋ teen yi nexxuñ ñoo roote, fok ku mun tenn rekk mooy mënañu fi pur root, soo nekkee ku munut root teen ërut pur nga ñu root fii.

Taabul bu rey yi, taabul bu refet, taabul bi nga xam ne booko defee ca plaas ci liggéey kaay, dina fees nek bi del. Amna tamit toggiy liggéey kaay yi fanekka ak beneen taabul bu fa nekka. yi ñoo yi nga xam ne ci plaas yi jaaye kaay yi lañoo nekka, purku ñëw mu mu na xoollal la buga, mu yóbb ci plaas ci liggéey kaayam.

Mango bu ñoor xom buñtee, ku ko aaj yi daf ko ji ajjee ci fum ñore ci yaayam, mango bi nekka nan màngo boo xamne ku ko dokk ba lekka ko, dina neex lool, sukur bi dina saf, beppare ñoraay bi dina em, dina nekka loo xamne ci yaayam la ñore, te loo ci lekka rekk, am nga lu bari.

Jigéen buy nampal, ñuy wone lekka yi baax simon. dem na ci li wone ne ilejum lu baax la, paski bu mooy nampal dina kodimbale mu am sow pur doomam bi. wone nañ ganaar, wone nañ jën, wone nañ inenn yi mu na lekka . wone nañ tamit imaalo, imbuuru yim wara bolle ci lekkam bi.

Haleh yi bari ak sehn waajur yi nekk ci kaw bi, amnen gan, gahni tubab yi lehn setsi, gahni tubab bi gorre la, jigain ak sehn dorm bu ndaw, soun demeh ci kaw gui njung deh dem sehti ni den daey kontaan paski dungh daey njow lokhor nehnn.

Plaas yi lekkeekaay plaas bu neex plaas yi ginna nit yàngi toog fuufu janta bi soona naaj bi wàccana ci bi plaas bi nini am foufu noonu taabul yi bari am lampa yiñ taal urg nityi muna gis mu leer amna tamit ñaari taati gara bi tiir yu faneeka.

Plaas yi lekkeekaay, am na taabul yu bari ak togg yu bari, taabul bu neeka ñun fa lal morso, morso bu weex, morso bu xoŋxa. Epere ñuŋ fa tek lampa, taabul yi may taabul yi nga xam neku fañoo di nga kontaan, liñ la tegaw ci lekka tamit di nga kontaan, baski plaas bi defar nañ ko bambaax.

Ndawal biñ defar di ko oyee dibi ndawali di bi bi da ngay raxas be set def sa xorom bo defee sa xoromnga dugal ko ci sa fara bi bu ko sa fara bi laxqee beppare bala moo pare fekk am nga sa liñoŋ sa liñoŋ bi tamit nga ferij ko def ko ci beppare soo pare dindi ko yépp def sa a-safal yi nga xamne dem na ci mutaada dem na ci poobar.

Plaasi geenekaay plaasi geenekay bu rafet bari toogu ak taabul ak igu yi tiir nekka ci weti géej gi plaas bi la tubaab yi mooy der yu weex yi ñoow ci biir dëkka di ñoow di toog di jinda leeka yi bepar di jinda naan yi bari di baay xaalis bu bari ci biir dëkka bi.

Domada bi saab ak jin domadaa bi saap bi moy bi nga xamne danga tooga mano bi baxal ko bem ñoor nga tooga sa bi saap rigiñ ko def ci kanja kanja bi tamit dan koy rigiñ def ci kaani def ci sa saf-safal yi fekka sa jin bi tooganga ko bem neex.

Boroom gaal yi épp tubaab yi bari tubab yiñ epp uppana ñoom juróom boroom gaal yi ñoom ñaar la am ki nekka ci pegga bi sibiir ñax bi taxaw tubaab yi nak dinañ deefey xaalis bu bari pur ek ci ko gaal bi pur ñu yóbuleen dileen woon plaas yi.

kër bu rëy biñ karo yépp ci suuf kara nañ ko kare yu refet kër bi nekkana loo xamne taax la amna tamit weer weer bi nga xamne dañ ko def ci kow be ci suuf mu melni kom maraaj amna tamit paranteer bu fa neeka

Naari fasa ngi peeri daala yi nga xam ne ñu ngi tasaaro, benn peeri daala bi mu ngi déppoo ci kote bi nga xam ne , ci ron peeri daala bi mungi xonxa. Bey pare talong peeri daala yi guddaneñ, peeri daala yi ñu ngi am melax melax.

Auto bu pënkal nekka si biir tool, ooto bi dina dimbale pur mbay, auto dina dimbale pur iggéeykati tool yi, duñ soona ci seen liggéey, auto bi nekka na auto bo xamne auto bu seerla, lu ko jënda du xaalis bu ndàw.

taax bu nekka ci mbedd bi bitik nekka ciroon taax bi ci yoon bi amna ñaari ato benn auto bu weex ak benn ato bu xon auto bu xonha bi mu ngi melni auto yi jëll niti purñu lendi fey pur kom kom

Jaaykati maarsa yi toog ci seen njaayye ñi ci bari jigéen, lañ amna jigeen bu toog ak palaati tamateem bu moo jaay , am lu mooy peesee pur jaxata yum saam , amna keneen tamit kuy jaay kaani bu dija.

Jaaru noppa yu em teh rafet, jaaru noppa yi mun namo nekka oor waaye li ci bari dafa nekka plakkeh, jaaru noppa bi kuko sol, dankoh sol soy dem ci xew wala dem ci program.

Plaasi jaamokaay kreceni la. Plaas bi plaas bu em la. Plaas bi ñu ko tëcc amul bennit bu faneeka. Plaas bi tamit màndarga bu faneeka wone nani plaasi kreceni la. Amna ñaari waay yuy dox romba nañ plaas bi. Amna oto bu taxaw ci tali bi.

Njuumtiwaayi jangeekaay, amna keytyi ndaw, amna bu rose, amna bu blo, amna bu orange. Keyt yi nga xamne soo amee soxla bu ndowlin fa binda mu nga kocce binda, demna ci njuumtiwaaye bindeekaay yi nekka ci biir poti pañe, poti pañe bu ndawla am tamit liñuy dogee ak yeneen njumti waaye jangeekaay yi ñi bindee yi nga xamne mun ci ndey joor bi.

ñaari fasa ngi poti ñebbe benna ñebbe bi ñebbe bu xonxala benneen ñebbe bi ñebbe bu weex la këko tee mungi tee ñetti pot ñaari pot yi ci suuf moy ñebbe bu xoŋxa bi ñebbe bu weex bi moy pot bu ci kaw

Pitah bu refet, pitah bu am cloor yu aare. Pitah bi firina mbagaam yi di naaw, mu ngi naaw di jotali lekka bum gis ci hopp. Pitah bi am na cloor bu dem chi vert, am orance, am bulo, am doomital ak ñuul.

Ker bu refet, ker bu siwlise, ker bi nga xamne àndana ak tan, ci biir ker bi neeg bi am na toogu, toogu bu yaatu te gudda, am tamit taabul bu yaatu ci digga bi, ci kaw taabul bi, ñun fa tegg bool, bool bi amna li ci biiram, amna tamit télé bu yaatu bu tegu fuufu.

Njumtuwaayu machias, bi nga gis ni nekahna bu am kaliteh, nekahna bor xamne nungh kor defareh defarr bu bakh la, teh dina nooy nehm ci kanam, njumtuwaay bi nak munge woneh pudari kanam mi nga xamne bobu tamit lu bakh la chi kanam.

Makiya ci bot bu jigéen tee ci loxo caamoñam loxo caamoñ bi jigéen ba ngi bày weyam i ñu ngi sax waroon namo gina muna rafet ci biir na tal bi ci dogoon weyi wayi dina gina set gina siwliise.

Ñetti kaasi naan yu neex, yuñ tek ci kaw plate, amna sokola, am na vanila, am na tamit iy garta yiñ def ci kaw, kaas yi ñoom ñette yi, amna beneen bi nga xamne karamel la am, am ñaar yi ci am vanilaa.

juróom ñeneenti fataayay yàppa yuñ saam fataaya yi ñu leen saam saam yu bari saam bu nekka ñuñ koy jaayee ñaar tmer ak juróom fukkay dala si saami ñum leen defalnu gina satee gëna siiw liise gëna baax

Bitik gi jaay lekka, bitik bi am nañ foofu maalo, am nañ fa lekka yu bari, yu nga xamne ñuŋ leen pote, yenne yi ñuŋ leen pakete, lekka yi mooy lekka yi nga xamne dina jàppale nit ci biir këram, ku ci jënda lu bari indi ci biir kër bi, dina dimbale pur am lekka bu doy.

Gaal bu ñu faral di napè jen bi nekk ci biir géej gi. Am jigeen yu bari yu fa tahaw ak iy góor yu tahaw yi nekka ci ganaaw. AM yeneen ñaari góor yi tahaw ci kanam. Am jigéen yi sol njumti waay yiy aar.

Keyiti hibaar buy wone ne amna ki nga xamne dafa taxaw pur ñi nga xamne dañuy def mbiri góor jigeen, pur ñu geena ci fuñ nobu, mbiri góor jigeen lu araam la, dina Lislaam araamal na ko, képpako xamne muŋ ci mbiri góor jigeen warnañ koo feeñal, pur luwaa am loxo ci moom.

diiwi kanam liigéene der bu dee ci kanam be diiw bik koy laal lu tuuti nga ci laal ci biir semen bi diñ ko laal benn yoon wala ñaari yoon diiw la boo xamne foorna torop tek ko laal lu bari mënala jural leneen

Màndarga dika bi ñuy oye Kenya, màndarga bi amna kulor bu ñuul, amna kuloor bu weex, amna kulor bu xonxa, amna kulor bu werta, ci diggi màndarga bi, ñun ko def aar bu refet, aar bi mu ngi am ñaari joo, joo yi mooy luy dawal gaal.

Keyiti xibaar buy wone voll, voll bi ñu ko moom ñu ngi tudda Thomas Cook, keyiti xibaar bi mu ngi wone ne ñoom Thomas Cook seen liggéey bi daanu na, te nekka na lo xam ne mu ngi yaaxal tubaab yi seen ñaw ci biir dëkka bi.

plaas yi jaayekaay bagaa sineek am nañ fa toggu yi rëy sati yi mag am nañ fa taabul tamit yi nga xamne dañ koy tekk ci diggi saal bi taabul bi nag taabul bu ndaw la nekna taabul boo xamne xewina liigi yeneen fasongi taabul ñoo xew

njumtuwaayu buy liisal kawar njumtuwaay bi kurang moo koy doxal ku koy njumtuwaayo dinga ko tall ci kurang bi nga bay ko bu mbem tàng jër bu taxnge nga dal di xaaj yi bopp bi karaw bi nga soxla nga dugal ko ci digan tembe dal di ko paase bo paase kawar bi karaw bi dina liis

Naari pikkiir , ñaari pikkiir yu bees, ñaari pikkiir li yu wone ne bees na ngi am seen kubeer te amuñ benn ndox buñ dugal ci biiram pur mun ko jox nit. Pikkiir yi ñooy pikkiir yi nga xamne benn yoon nga koy mu na njumtu waayo, boo ci pare dan koy sànni.

Liggéeykat bu góor ak liggéeykat bu jigéen. Am yeneen liggéeykat yi nekk ci seen ganaaw di sampa nekk. Nyoom ñépp ñi nekk ci plaasi liggéeykaay bi ñi ngiy sol njumtuwaay yi nga xamne moolen di aar ci li dem pur wone ne ñuŋ ci biir plaas bi. Am tamit liñuy njumtuwaayoo nekk seen bopp bi purlu dannu seen bopp bi duleen gaañ.

Halay nekk ci plaas i jàngekaay am nañuy waxtaan am nañuy fox amnañu ëbbi seen jàngekaay yi di jànga am ñi nga xam nañu ngay xoolna talkat bi amna fofunoonu 1 2 etta ñene juomi taabul yu fa nekka

Ay paketi sondel yu bari, sondel yi refet nañ lool, am na bu verte, amna bu orange, amna bu roos, amna bu bule, am na tamit iy buteey yu nekk ci biir càrton, sondel yi ndaw tamit ñuŋ fay, yu nga xamne ci biir weñ lañ nekka.

Plaas si jàngee kaay bu rëy, plaas bi bari na nekk yu bari pur jànga, bunta yi ak paranteer yi bari nañ, plaas bi ñun ko pintur yépp, mu nekk orange, plaas bi tamit am na ñax bi nga xamne ñax bi, nekka na plaas bi nga xamne mun nañ ci toog.

Peeri daala xale bu ndaw, peeri daala bi ñuñ ko jëndee ci jaaye kaay biñu oyee Prima, peeri daala bi refet na waay dafa boole tilim bu bari, peeri daala bi boroomam, waajurami warnañ ko jël ñu raxasko bem set, mu mëna am forma bum ame woon buñ koy jenda.

Koŋ yi làkka yu bari yuñ tekk pur jaay, koŋ yi dija nañ te lakka bi refet na, koŋg yi nekkana koŋ yoo xamne ku koy jenda di nga gene xaalis bu bari, benne koŋ wu nekka dina muna jar benne téemer ak juróom fukka, koŋ yi moy koŋ yi ñuy saam di ko yóbbu pur jaayaat.

Oto bu mag bi nga xamne për yóbbu jàngalekat yi xale yi outo bi yaatu na guddana lii dina jël be lu uppa juróom fukki xale auto yi dina dimbale waajur yi ci ko defee ñoom duñ soonna për du yóbbu seen xale yi ci jàngeekaay bi.

Marse bànjul bi fi nga xam ne ñu bari tëjnañ seen plaas ijayekaay bi. Plaas ci jaaye kaay bi ci biir bànjul ni magget na lool. mu na niñuo ginni pintur bi defaat pintur bu ees plaas bi tamit tilim na loolul tamit muna nañ ko ginne.

Xalay jigeen yu bari, ñu tokg ci seen plaase ci jangeekaayyi ci biti, ñoom ñépp am na ku ñoo déklu kelen di waxal, ñoom ñépp ñu ngi gaddu seen sàkki, sàak yi nga xarne seen jumtuwaayu jàngee kaay yi foof lañ nekka. ñoom ñépp ñu ngi leetu ñu ngi set ñu ngi tog di déklu.

ñaay bu ñuul bu ponkal ñaay bi amu ngi am limiy lekka am ñi nekka ci biir oto purñoow seetaan ñaay bi ak yeneen rap yu nekka ci biir plaas bi palaas bi am na taati garab yu bari yu fa nekka te tamit dina am yeneen rapp yu nekk ci biir foufuñ nga xamne moom lañi ñoow setsi

Njumtuwaay bi nga xamne, mooy dimbale kurang bi purbum oppadoole, njumtuwaay bi mooy ñi nga xamne, am nañ li sedal ndox ci seen biir nik, ak li taal seen teley ci seen biir nik , njumtuwaay bi dina fanxa seen bagaas yooy nekk ci seen biirnik, beduñ lakka.

Haley yi jigeen ñi jànga mèchè ñaw, ñoom ñepp ñu ngi muuraay senn boppa bi ci lu yiiw. Senn mbubi jànga bi ñu sol munoon namo nekka loho yu gudda so ko defeh senn yiiw bi gëna mot. Ñoom ñépp ñu ngi toog nekkangee wonè li ngay liggéey lalla.

Góor yu bari ñu toog ci mbedda bi, Di jotaweh. Fasong jotaay bi ñu fay toog wataani yefi nguur lañu wahtaan. Am ñetti góor yu sol mbubs yu nete, pur wonè ñoom fuñ tahaw ci senn mbiri soppa ci yefi nguor.

Gigain yi nekka sehn biir kerr di wol, am tubab bu njow bugga gis nakala gaay dey woleh, gaay di ko won nunjui woleh chi gehna ak kuur, njom njepan kor wohrre di ko sehtaan, di seht ndax numuy woleh dina baax, nekka na lor xameh njom bariwut ci sehn dekah.

Peeri daala bu vele bu refet am ay melexmelex ci kaw, peeri dalla bi neka na peeri dalla buy oyof si tanka, te dina neexa doxe, neka na lu siiw liise dina muna dem plaase yu bari, dina muna dem xew, dina mëna dem ci genna yi nga xamni sax soriwul.

Jigéen bu sol grambuba bu jot besi suuf, grambuba bi mi ngi def ñuul ak weex, mu ngi sol moom jigéen bi kaala, kaala bu mut, moom nak mu ngi taxawu plaas bi nga xamneñu ko oye Kombo, ci ati nyaari junne ak nyaar fukkak nyatte.

Naan bu neex, naan buñ teksik peggi géej ci, ci suuf. Naan bi amna clóor bu nete ak clóor bu orange, naan bi tamit amna mu cookaay, ci plaas i wati géej bum nekka ci suuf salan ci satna wicc, géej ki tamit sorina.

Plaas di naani kaay kafe. Plaas bi barina i togg barina i yeneen naan ak lekka yiñ fay jaay. Togg yi am na orange am na ñuul am na xonxa amna nete am na taabuli xanxa yi ak toggu xanxa.

Peeri daala bu ñuul ak weex, peeri daala bi ci kaw yépp ñuul la. Amna liñ koy tëkee turmu degër boo ko sole tanoyi , peeri daala bi weex la, peeri daala bi nekkna daala bu degër, daala bo xamne dina cheer ku ko wara jinda.

Peeri carax, carax bi nga xamne deñ koy defar bem degar ci dika bi ñuy ooye ghana. Num ko defare piis bi nga xam ne tamit piis yi ghania la, peer yi dalla bi nekkna peeryi dalla boo xamney oyofta ci tanka, neex na doxe te pri bi tamit baax na.

Neeg bu refet neeg bu yatu neeg bu seet wicx neeg bi nga xamne laal nen darambi bem bakx defar ngegenay bem bakx amna almur bu ndaw am tamit palas bi xamnex so sangu bex nyow mung ga tog nga garar da yaram.

Plaas si lekkeekaay bi nga xam ne tubap yi ñoofa bari mooy der yu wex yi. Benn ci liggéeykat bi moom der bu ñul la minga ñëw pul laj cagaayyi lan lañ buga pur lekka. Nyoom ñépp ñu ngi toog si taabul yi di xaar luñuy lekka ñiy di xaar luñuy naan.

Peeri dalla bu jigeen bu weex, am talon bu gatta. Peer li dalla bi ñu ko defar ñugi tuddamu loo, peer yi dalla bi degirna te ne kana loo xamne mun namoo dem plaas yu bari , dina muna dem xew, dina muna dem liggéey ,dina muna dem genna yi ndawu tamit.

Jigeen ak góor ñu bari ñuy fecca, ñi ci ëppa ci jigeen ñuy feeca, moy jigeen yi nga xamne ñoo wara ame kaarange réew mi, pur di teye ñi nga xamne ñu ngoy def lu bon ak di def lu ñaaw ci biir dëkka, waay fii ñoom ñu ngi nekk di feeca, ñu ngi kontaan, am ñi ngi ekati seen loxo, am ñi yingal seen waŋ yi.

Njuumtuwaayi yaram bi nga xamne dafa geene der bu dee ci yaram. Pot bi mungituda doov. Nekkna loo xamne boko ube da ngay jël diiw bi riip ko ci ca yaram dir raay fin ko diiw pur mu na geenee tilim tilim bu nekka ci ca yarambi.

Jàŋxabuñ leeta , leeta keer ci ganaaw karawam bi, li ci def yépp ñu bolle ko aj ko ci kaw. Jànxabi mu ngi sol lu net ,lu net yi nga xamne pur naaj bu tanga la, mu ngi sol tamit mbuba bi nga xamne mbubi africain la te barina cloor.

Nyaari plaati crivet ak salaat ak soos nyaari palaati crivet yi moy crivet yiñuy togga def ci foriñ bapare dokko togga krivet bi ak soos bi ak salaat bi neexna lool.

Jigéen bu sol mbu bi africain. Mbu bi africain bi dang na ci kawam. Mbooba bi mbooba bu bulo la. Mbooba bi am na loxo yu gudda moom jigéen bi mungi sol takaay ci baatam bi mungi def tamit meesh ci boppam bi. Ci ganaaw jigéen bi amna tele bu yaatu bu faneka.

Charax yi african charax bi yi mooy nekka charax yi nga xamne yu degerlañ dina jot ko xamne mungee soll ñyeneen fëkka ak ñaar charax bi am na ñuul am na blo amna xonha amna nete amna orange.

Tooggu saal bu em bu ñuul kuuk, ci biir saal bi gay lal nañ fa tappe, amna karo yiñ karo ci saal bi yépp, beef nga xamne leekookaay bi la, ci biir saal bi pintur bi nette la, bapare amna beneen toogu bu neeka ci caamoñ bi.

ci biir nekg buñ tekk almoor bu m almoor bi am na ñaari bunta ak fingiy diñcey yeneen bagaa ci nga xamne ñoom ñaar la ci suuf am na tamit rido bu gudda bu blo nékg bi tamit karo nañ ko b pentur nañ ko tamit

jigéen ak góor ñu nekk ci mbedd bi di wone seen mbékk ak seen kontante enu seen drapo ñi nga xamne neté la ñoom ñi nga wone seen sopp ci kibga taxaw nekka njiiti réew ñu koy oye looye useenu daa box ñoom ñi ngi sol ñoom ñépp mbubayi neti pur wone seen soppe

waajur bu góor ak ñetti domam yu góor yu taxaw ak sàkku màllo am seen waajur bu jigeen bu tokg ci ganaaw ci biir kir bi nekkana kir bu maaget buntey ak paranteer i korget lañ leen defare ñi nekkanañ fami bu neew doole

Góor ak jigéen yi bari yi nekk ci bir mbedda bi am na sabarkat yu fa bokk benn ci sabarkat bi mngi sol mbuba bu veyole aj sabar bi ci kowam am keneen kite xaw dina taal mungi sol mbaxana moom tamit mungi sol mbuba bu véyole ak weex am jigéen bu faneka bu sol mbuba bu weex ak blëu am beneen jigeen bu sol mbuba bu werta.

Palaasi lakkekaay bu siiw liisè, palaasi lekkekaay bu refet. Amna benna, ñaar, ñete, ñeneen, juróomi taabul yuñ boolè yu gudda. Nu defa toogu yu bari ci boor bu nè. Am njegenay yiñ tek ci kaw toogu bi, njegenaay bu honkha, njegenaay bu nete. Toogu yi ñu nekka ñuul.

nekkiñ sampa yépp ndëroole bem des penturi penturi bu nekk amna boo xamne amna roos amboo xamne am na nete amboo xamne amna krem nekk yi moy nekki nga xamne fuñ koy sampa dude yomba purjinda dina nekk plaas i siw liise lim wara am yépp mu nekka ci biir

Myonees biñuy ooye armaanti mayonees nekkana lekka boo xamne say yooy lekka mbuuru ak soos dina ammànna ci lekka bi lool paski dina ko yokka cafka cafka bu neex mayones nak ñuñ koy defaree diiw ak nen nekkana loo xam ne ñu bari deñ koy jinda diko amee seen mbiir kir yi.

Plaas bu refet buñ defar am feeyeekaay fi ñuy feeye noonu kubgu telem ci géej bi munna dugga fuufu feey geena demaat ci nay gam ñi buga dem tamit ci géej bi mun nañoo dem ci géej bi pur fey ci plaas bi amna toggu ak taabul yi nga xamna ñuŋ cibiti funit muna toog lekka.

Jigéen bu sol mbubi africain, mbubi africain bu refet waay mbuba bi dang na tè loho yi jotuñ. Mu ngi sol musur bu weeh. Mbuba bi mu ngi nekka bulo bu ñor, mbuba bi amna iy weeh yi nekka fofu yiñ fa def. Jigéen bi tamit mu ngi tee poset bu weeh.

Njuumtuwaay bi nga xamne dina dimbale La go, toggu la, togg bi dimbale làggo pur làggo bi muna doxe soxlaam te duñ ko enu, wala di ko jàppa di ko won yoon bi. Njuumtuwaay yi dude nekkaloo xamne dina yomba pur am biir afrik, lu bare bari dinañ ko yone mu jogee bitim réew ñuow afrik.

Li diiw la bi ngay def ci karaw booraxase karaw bi ba pare nga jël bi def ko ci karaw bi maasele ko fu nekka pur dimbale karaw bi mu nooy pur karaw bi buum dama diiw bi nekkana loo xamne dina mey karaw bi jema dina ko jàppale be sa karaw bi dina sax-sax bu baax.

Pia yu bari ñu ngi ni. Pia yi nga xamne deñ leen aaji purjaay piyanak ànna solo ci yaram ak wergu-yaram. piya di nga ko lekka dinga ko mëna def ca karaw dinga ko mëna def ci ca yaram mu bokka ci ca diiw piya li ci nekk bari na lool ci li jàppale yarab ak wergu yaram.

Kartongi neen, kàrtongi neen yi nga xamne nen yi dijaneñ, yépp feesna ci càrtong bi. Kartongi neen leegi nekkna lo xamne purjinda ko cheerna , wax amoon na waxte bi nga xamne kàrtongi neen purjinda ko lu yomboon la, waaye leegi kàrtongi neen purjinda ko, nekkut lu yomba.

Jigéen bi amna kawar bu refet lool, kawar b guda, kawar bum toppato. Muñ ko leyta lati konro bu di ja, fason leyti konrol yi baax nañ ci kawar paskidu buddi kawar bi, jigéen bi mu ngi sol jaaru yu em ak ñetti wiis.

saaku yi dar raxas pur setal saaku yi ñu ci biir plaasi jaayekaay saaku bu nekkax dina jar looxam ne dina egg be juney dala ci ci xalli ci gamb ya pudar yi dina raxas bool dina foot yire

Kii moy ku ñuy ooye lawyer Ouseynou Darbo. Mom mooy njiiti jotaay biñuy ooye udp ñoom seen drapo bi cloor bi nette la moo tax mungi jël flaar bu nete teko ci baatam bi. Mu ngi sol lunet. Mu ngi sol mbaxana bu ñuul ak xaftaan bu blë.

guyab bu ñoor xom guyab bu ñoor ci ndayam xobi guyab tamit dina facc guyab bi ci boppam nekkna loo xamna lu neex la bepere am na naan buñ ci muna defar boo xamna dañ koy pakete diko jaay xob bi tamit dañ koy njumtuwaayoo pur facc